Umusani wekhale khu lyaato ni umwana inyuma wabwe iliyo umusaani ukundi ufanile uri uli khutimisa e'lyaato, abandu bano bafanile uri babali khukhwambukha lulutsi uli ukhwama khundulo lutwela khutsa khundulo ulundi babandu bano bakwalire bulayi ela bafanile uri bali khutsa akhundu, lilyaato lino lilyaato lyesi bangonela ah mu Uganda umu ela lyetsi mbawo

Basaani bali khu lyaato ba wambile tsingeni ela basanyukhile nabi, tsingeni tsino tsafanile uri tsindeyi inyuma tsesi bakali balanga bari tsingeni mad fish, tsingeni tsino nga ba wambile bari badela khukulisa, basani basanyukhile nabi khubanga bamanyile bari ba tsa khufunamo lipesa.

Babandu Bali ukhwayisa tsimbusi, tsimbusi tsino tsili tsingali nabi, ela babandu bano bafanile uri babamenya mungingi, inyuma we babandu aba iliyo ingingi, babandu bano bamenya mushifo shisilimo bisaala, bisaala bino ibimbi ate ebili bikali nabi ta

Khatale akha khalimo byekhulya byenjawulo, mulimo carrot, tsi'nyanye, kamarofu, kimichungwa, Apple ni bibindu ibindi byenjawulo ela babalimo bakali bakhasi balosi losi bekhale balindile ba bandu babetsa khukula khatale khano ba bandu bekhale asi we tsimanvulu tsimbofu ili kumumu ku khaboshelela ta

Umwana umusoleri wekhale khusawu, isawu yino yafanire uri ilimo ibindu byesi batsya okulisa, mukhatale muno mwesi umwana ekhale mulimo ibindu bikali nabi, ilimo bukyekhe, ilimo bitungulu ni babandu bakali nabi babetsele khukulisa ni khukula ibindu, butale bufana buri buba busy nabi era buddala khukulisa ibindu binji nabi

Umwana wahambile inyeni, umwana wasanyukhile naabi wagwarile ni khofila khumurwe, umwana yuno faana bama khumuregela khuroba tsingeni ali ni babashe mumetsi hudulo khwe ga meetsi, ga meetsi gafanile uri lulutsi lubofu inyuma we ga meetsi aga iliyo bisaala.

Basaani bali khukhaka khuwamba ikhafu, ikhafu ili khusunakilila mungaki ikaana bakiwambakho taa, ikhafu nga yasunile iri inyala yapa umundu ela yamuwumiza, basaani bano bali mwitaala mwe tsikhafu, ela ni tsikhafu itsindi natso tsarire khulwekhuba ikhafu iyi ili ukhwikalakasa naabi

Tsindebe batsipangile ibweni ni'inyuma, khu tsi khutsi ndebe ilikho tsimeza, khu meza balerekho kyimizindalo kye khukanihilakho, ibweni iliyo tsindebe tsimbofu, shifa shyafanile uri mu parliament oba esi lubusano lubofu lutsya khu ba, ibweni balereyo ni flag

GuyunI Ugu guli ni gumunwa gumuleyi, gimiyuni gigiba ni giminwa gimileyi giri gidala kuwamba zingeni ne gyalya oba taa gyalya kumilambo ni Ibindu ibindi guyuni guno guli ni bigele bileyi naabi ela guli ni ligosi lilikho gundu guleyi guyuni gu e'gufanana bulayi naabi ta.

Kamajani bakabyaala mukunda kumuboofu naabi, kamajaani Kano kadala khurambisibwa babandu betsi factory betsa bakafuna bayila batsa ba'ngoonamo kamajani kesi bakulisa, kumukunda oku kumuboofu naabi ela i'nyuma we kumukunda wafanile ori iliyo lukoongo.

I'motookha eyi yasutile kamatoore kamakali, kamatoore kano kamawangafu ela kafanile ori kesi bali khukhwamisa mushaalo bali khuyiila musirimba khukulisa, kamatoore kano kakanibwa kaabe nga kamile ahundu isi babyaala kamatoore kamakali ela kabo nekha bulayi naabi, umundu yuno wesungile khufuna lipesi khukhwama mumatoore ke.

Buyuuni bwe'mikhile khusisaala, buyuunu u'bu bufanana naabi, ela buyuunu u'bu buli ne irangi i'ndayi naabi, bubonekha bulayi , ela bwafwanile ori iliyo shesi buli khulolelela, buyuuni buno buba musiiru ela isi buli a'a buli musiiru.

Lulutsi lulukhwilila lulutsi luno lubira mubaale khundulo khwe'lulutsi luno khulikho bisaala ne kamasafu kamamiliyu naabi, ela lulutsi luno isi lwikha luri, baabandu barambisa kametsi kano ni khunywa, khukhwisinga ni khusinga tsingubo, kametsi kamamiliyu naabi

Babaandu bali ukhwinyayila mu metsi, babaandu bano bali ukhwinyayila khundulo khwe kametsi isi kakhali kamaleyi nabi ta, ukhwinyayila mu metsi kamaleyi kanyala kakila kamila umundu ela wafa, babaandu bano mushifo shesi balimo ishi, khundulo khulikho tsinzu, tsinzu itsi tsingali ela tsibonekha bulayi, shifo shino shibonekha bulayi naabi.

Shiifa shee khukhwoosha kimilyango ni kamadinisa ke'bitsuuma, basaani kheboosha kimilyango ni kamadinisa, u'kundi wekhaale khupikipiki wakwarire ni tsi'gaago, i'nzu bakiwakha rangi, kimilyango kimilala kyesi'bamala khu'ngoona bakimisile awo khundulo, siifa shee lilooba a'asi, eliwo ni kimindu kya'cementi

Khayu khe bunyaasi, khayu akha khamiliya nabi. Khayu akha khali ni bunyaasi ukhwama khungaki paka asi nenga asi bakhangonela cement. Khayu akha khabonekha bulayi ela khali ni khuba kho'omundu umukhalekhale uwasiima ibindu bye khaale.

Umusaani ni umwana we bali khuroba tsingeni ukhwama mu nyanza. Umusaani ni umwana we bemikhile khundulo khwe kameetsi. Umusaani uyu wafwanile uri uli khulekela umwana khuroba tsingeni ela bemikhile khundulo ili kameetsi kamaleyi kakhabamila ta.

Inzukhi ili shabimuli inzukhi yi yafanile uri ili khupambulukha ili khuza khushimuli, tsinzukhi tsiza mubimuli tsarusamo gameetsi gamanulu gesi tsirambisa kungonamo bubukhi bimuli bi bimiliwu ela bya blue.

Babaana bali khutima tsimbiloo babaana bano bali babaana a'bashili ela basaangalile naabi, babaana i'kana benyaa ne batsowa bulayi, babaana nga benyayile sibawa lisaanyu likali naabi, babaana bano balala bafanile ori bali khu'uniform i'nyala yaba bali khumwa khwisoomelo oba ta bali khwi'nyayila khwisoomelo ela basaangafu naabi

Lulutsi ulu babandu batumamu nabi kimi papula, ni bibindu ibindi bibikhali bilayi ta. Khumwata kamandu mumetsi uri khunyala khwarera tsindwale mu syifwo nga esyi. Bifwa bifwana biri bidela nabi khusangibwa mutsi town, tsi town tsitsya tsowatsowana. Bifwa nga ebi bimanyamu babandu babakhali ni silingi ela babakhenyala nabi ta. Khumenya musyifwa nga esyi khukhola bulamu bwowo bwaba musyifwa syikhali syilayi ta ela sawa yosi unyala wafuna bulwale.

Bakhasi biboyele binyele mwigosi ni khumirwe bali ni gamalowo khumaru ela balala basudile abana babandi bwositsana bali ni tsi bango khumikhono, bakhasi bano babonekhana khukwama mushifo shidwela mu Africa

Inzukhi ili khushimuli, inzukhi yino yafanile uri ili khununa bunulu khu khwama mushimuli, tsinzukhi tsidela khu nuna bunulu buno ne tsatsya tsakholamo bubukhi, shimuli shamiliya nabi ela shatsowa bulayi.

Basaani bano bali khu panga itanuulu. Itanuulu eyi bakipanga ne basobekhamo tsikhu bosha kamatafari basani bano bapangile itanuulu imboofu naabi era bakyipangile bulayi bali khu rambisa i wheelbarrow khusutilakho kamatafari no bakamwate khungaki ne ba panga

Inzukhi ili khesusuna bunulu ukhwama mu syimuli. Syimuli syimiliyu ela syibesemu, tsinzukhi tsibukula bunulu ukhwama mu syimuli ne tsangoonamu bubukhi. Inzukhi yino yafwanile uri iyimikhile khu syimuli.

Basaani Bali ukhwinyaa kumwinyaawo, kumwimyaawo kuno kukanibwa babaandu bali ni kamaani naabi ela kumwinyaawo kuno umundu anyala wakhufuna na khukhufuna. Basaani bano bafwanile uri bali ukhwinyayila tsi team tsitsili tsye njawulo ela balala beboyile kimindu khumurwe, kimindu ikyo kibayeeta nga babakunyile oba bakwile hasi kimirwe kyabwe kyaloba khufuna buwangafu bwositsana ta.

Umukhasi ni umwana umufwana ela fwana umwana wewe bali atwela bali khukhwimonyela syisyama, ela umwana ni umukhasi uyu basanyukhile nabi, umukhasi uyu wafwanile uri mayi wewe. Umwana wahambile mukhono sye khulya, umukhasi wakwarire bulayi ni umwana naye wamukwarisire bulayi boositsana bamilile.

Babana bama khwisomelo, umwana umusoleri ni umukhana, babana bano bakwalire uniform ufanana ela banyala baba bama mushibina sitwela, umwana umuhana waboyele bitabo byewe inyuma we'gari khu carrier ela ali khupiringisa igari yewe, umuhana yuno wafanire uri urambisa igari khukhwame engo khutsya khwisomelo ni khukhwama khwisomelo khukhwilayo engo

Kametsi kali kukhwama mu lwanda, lu lwanda luli khu syi'ili. Khundulo khwe kameetsi ilikho bisaala. Bisaala byatsowa bulayi ela bibonekha bulayi. Kametsi kano kafwanile uri kakali khutima khukhwama khu lukongo nga kali ukhwikhilila asi.